Nuɖuɖu aɖe le agba ʋi aɖe me, nuɖuɖu sia nye watse, abladzo tɔtɔ, koklozi, koklo lã kple tadi

Ŋutsu sia le mɔɖaŋu fiam ɖevi sue aɖewo le kɔƒe aɖe me. Ŋutsu sia bɔbɔ eye ɖevi siwo wòle nu fiam la hã wobɔbɔ nɔ anyigba hele ŋutsua kpɔm.